oofis ni n bɔŋɔ la bi ʒimi ka shab ʒinʒiya ka baaji nim pa bi tooni baaji ʒiɛhi ka buku paya buku piɛla n nyɛli ka shab yɛ liiga sabila shab liiga piɛla shaba liiga dozima ka oofis maa puuni viɛla ka shab ʒiya ka fulaaki nim biɛni oofis maa puuni di tingbani nyɛla zaɣ piɛla ka paɣaba ʒinʒiya ka yɛ liiga sabila

Jiŋlini m boŋɔ la niriba n yi jiŋlini n kuna ka lora zanzaya tihi biɛni ka jiŋli biɛni ka shɛba ye liiga dozim shɛba mi liiga piɛla liiga sabla zipili sabla zipili ʒehi afa nima biɛni ka tihi be nimani ka niriba galisi ka bɛ yiya bembe ni ka lora galisi ka bɛ chani tiŋa.

daani n boŋo la paɣa so n ʒɛya ni bihi o koharila naanzuwa ni alibarisa ni yɛlim ka so yɛ liiga piɛlli ka bihi ʒɛya ka lara ka bia yinga ʒi zim ka ʒi tahapoŋ ni ka paɣa so mii chɛna ka ʒi tahali ni kpalaŋa ka bia shab ʒɛya ka shab yɛ liiga piɛla shab liiga buluu ka paɣa maa so sariga ka zaŋ sarigi bob o zuɣu

lora n boŋo la loori buluu n nyɛli ka di koba gba nyɛ zaɣ sabinli ka tingbani maa nyɛ tingbani ʒiɛ ka loori ʒiɛ gba ʒɛya paɣaba biɛni ka dabba biɛni dabba maa yɛla liiga sabila ka paɣaba maa shab so chinchina ka yiya bɛnbɛ ni ka shab pili zipili sabila ka yiya bɛn bɛ ni ka tiivi nim tam loori nim maa zuɣu